Ŋutsu eve sia le dɔ wɔm tso dziɖegbe kaɖi ŋuti. Wole nu me yike le eyame, wòte ɖe dziɖegbe kaɖi ƒe kawo ŋu hele dɔ la wɔm.

Amea aɖewo le ŋu me va yina, wole ŋu la kum to gbe me. Atiglinyi gã aɖe le wo ŋgɔ, atiglinyi bubu ɖeka hã le wo megbe. Ati aɖewo hã le gbe la me.

Ŋutsu la kple ɖeviawo le nuɖukplɔ ŋu, nyɔnuvi la ɖeka le nudom na ŋutsuɔ. Ŋutsua ɖiɔ gaŋkui, nuɖugbawo le kplɔ la dzi, nuɖugatsiwo hã le nuɖugbawo me.

Ŋkuŋuŋuixɔmezikpui aɖewo nye si ke ŋkuŋuŋui kplɔ wɔwɔe aɖe hã le titina. Ati dodo alo ŋkuŋuŋui ati dodo wɔwɔe aɖe hã le xɔ la me.

Fɔkua ɖe dzɔ eye nyɔnu aɖe nɔ anyigba eye wo le ɖevi aɖe ɖe asi hele avi fam. Ŋutsu aɖe hã va tɔ ɖe wo gbɔ hele foto ɖem wo. sukuvi aɖewo hã le woƒe megbe eye woahã wo le foto ɖem nu si dɔ la.

Ame geɖewo le dodom tso awusatɔwo ƒe gbedoxɔ me. Ŋu eve aɖe le gbedoxɔ la ƒe ŋku me. Ame aɖewo do awu ʋi eye ame aɖewo hã do awu dzi.

Ɖevi adre bɔbɔnɔ atrakpui aɖe dzi si ziɔ ɖe gli aɖe ŋu dzi. Kotoku aɖewo le woƒe akɔme. Ɖevia ɖeka do atakpui si ƒe amadede nye aŋtiɖiɖi.

Ame geɖewoe nye si do awu yibɔ heɖɔ kuku dze, eɖewo hã do awu dze eye woɖɔ kuku yibɔ. Wole nu ƒom tso dziɖuɖu la ŋu.

Nyɔnu eve tɔ ɖe asigba gbɔ. Ɖeka do awu yibɔ ɖe dzigbe eye wo ame evea katã wo bla ta. Atikutsetse geɖe le wo gbɔ. Atɔtɔ, akɔɖu, aŋti hã le efi mi.

Ŋutsuvi sia lé nuƒomɔ ɖe asi eye wòle nu ƒom tso dziɖuɖu la ŋuti. Ke ame geɖewo aɖewo hã le eƒe megbe, ɖewo ŋlɔ nu ɖe nu gbadzɛ aɖewo ŋu hekle ɖe ati ŋu helé aɖe asi.

Ame aɖewo nye sia. Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe wɔmitɔwo ƒe zikpui me ke ŋutsua ɖe le atsitre. Esi le atsitre la do awu yibɔ.

amesiawo le tiata wóle fɛfɛ wɔm ɖevi aɖewo le wó dome kɛ nyɔŋuaɖe hã le megbe si dó awu dzɛ̃ ŋutsu si dó awu yibɔ hã lɛ ɛfimi eye wókɔ enu dzɛ̃ kɔ bla ta

ame aɖewo le dɔwɔm wóƒe xexlēme nye etɔ̃ woamevie nye nyɔŋu ye ɖeka nye ŋutsu atuaɖewo le wó megbe eye wó katã wó bɔbɔ hele dɔwɔm

Nyɔnu ɖeka, ŋutsu ɖeka, ŋutsuvi eve kple nyɔnuvi ɖeka wobɔbɔ ɖe seƒoƒo aɖewo gbɔ. Wo katã wodo asiwui.

Ame aɖewoe nye si, woƒe xexleme le enyi, wo katã wole asi wodo asi ɖe dzi, wotɔ ɖe sola panel gbɔ, nu si wokɔ hena ŋusẽ tso ŋdɔ gbɔ la

Sivili ŋginia aɖewo nye esi, woɖuɔ kuku ʋi ke wo dometɔ aɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃ eye wodo asiwui yibɔ hã ke woƒe awu si wodo ƒe amadada nye gbemu ƒe amadada ke ɖeka tɔ nye dzɛ̃.

Kpovitɔ aɖewo va gaxɔ me. Kpovitɔ ɖeka si le megbe la lé kpo aɖe le asi. Gaxɔmenɔla ɖeka si lãme le esi la le nu kplɔm.

Ame geɖewo le tsi me, wole dzidzɔ dom ɖe wo ɖokuiwo ŋu. Ame geɖe medo awu ɖe dzime o, ke eɖewo do awu ɖe dzime. Nyɔnu ɖeka do awu ɖe dzime eye wòwu asi eve ɖe ayame.

Ame aɖewo tso du aɖe me yina du bubu aɖe hã me eye wolé woƒe akpɛwo ɖe asi. Ɖewo hã kpla woƒe akpɛ ɖe dzime. Ame aɖewo hã tɔ ɖe ati aɖe te.

civil engineer aɖewo le dɔwɔm ke le wógbɔ la ka geɖe le wógbɔ eye. atrakpi aɖe hã le atsitre le wógbɔ

Amewo le ku wɔm eye ame geɖe yi ke le fii ekua teƒe la wonye yevuwo. Ŋutsu ɖeka yi ke nye ameyibɔ hã le wo dome. Aɖaka le ameawo gbɔ le ekuateƒe. Ŋutsu aɖe hã dze klo ɖe wo gbɔ.

Ame siawo le lãmsefefe wɔm eye wo le net bɔl ƒom ke wo le hatsotso eve me ke wɔwo katã wodo awu ʋi ɖe dzime.

Xɔtulawo aɖewo le exɔ tum, wole xɔtukpe la ɖom. Wo katã woɖɔ kuku eye wo dometɔ ɖeka do awu dze ɖe eƒe awu le te.

Edze be afɔku dzɔ le teƒe sia esi me xɔwo mu. Kantsiwo fo eye ati geɖewo hã ŋe gudugudu ke ati aɖe le xɔ gbagba la ƒe megbe.

Ame aɖewo le ʋe ɖum. Wo katã wobla ta eye wo katã wodo nu aɖe ɖe ali dzi eye wodo nuɖe hã ɖe afɔ. Ɖevi ɖeka le wo dome.

Amesiawo le ʋɔnu, ŋutsu ɖeka aɖe le nugoɖaka me eye wodo eƒe asi ɖeka ɖe dzi eye woda eƒe asi ɖeka ɖe agbalẽ aɖe dzi. Le eƒe megbe la aflaga ɖe le.

Afɔkpa geɖewo si amadede vovovowo le si le wotsɔwo kɔ ɖo asi. Wobla avɔ aɖewo hã ɖe aŋe me. Avɔ ɖeka ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi.

Ame siawo ŋli ho ke dziɖulae nye ame si tɔ ɖe ŋgɔ wòle asi ŋuŋum ne amewo. Ke woɖɔ fia kuku vi aɖe le ta dzi nɛ eye wobe woana nunanae.

Ɖevia ɖewo le ŋutsu aɖe gbɔ. Ɖevia geɖe le atsitre nu eye ɖeka le eƒe klowo dzi. Ɖeviawo dometɔ ɖeka le dzimekpo eye ɖevia si ke le dzimekpo la kɔ eƒe asi lé eƒe to ɖeka.

nyɔnu aɖe yi tavɔ ɖe ali eye do awu ɖe dzime eye wò bla taku le hɛ ɖe asi le nukpam, e bɔbɔnɔ zikpi dzi kupɔti hã le egbɔ eye silva le kupɔti la dzi

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ tɔ ɖe mɔto. Ŋu aɖe yi ke ƒe amadada nye gbemu ɖeka hã le wo megbe eye ŋu ʋi aŋe hã le wo megbe. Ŋutsu aɖe hã le moto di va yi na.

Ɖevi aɖe le fefem. Ɖevi la nye yevuvi. Ele fefem kple kɔɖinu si nye keteke la. Keteke la ƒe amadedewo sɔgbɔ. Ʋi, blɔ, dze hã le eme.

ŋutsuaɖewo le dɔwɔm, wókatã wodó awu ʋlaya eye wókatã hã wodó asiwui ŋutsuawo hã wo ɖio gaŋkui ɖeka dó asiwui yike ƒe amadede nye yi

ŋu aɖewo fia, eyi ke adzudzɔ aɖewo hã le tutum, xɔwo kaka eɖewo hã fia, le mɔdodo me la, eŋu ɖo hã wole emɔ dodo me eye ame aɖewo wotsi tsitre ɖe emɔ ƒe axa dzi

Nyɔnu sia le avɔ dzram avɔ siwo dzram wo le la nye ketevɔwo. Avɔwo la wova le ha vovovowo me eɖewo le aŋe me eye eɖewo mele aŋe me o.

Nyɔnuvi viɖe ene enye esi. Ɖeka lé gagbɛvi aɖe le asi eye ɖeka bla ta kple avɔ. Esi bla ta kple avɔ hã la de asi gagbɛvi la me.

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔm, woƒe xexleme nye adre, ŋutsu wome eve le atsitre nu, ŋutsua ɖeka yi ke le atsitre nu do awu yi ke ƒe dzedzeme nye blɔ eye wodiɔ kuku yi ƒe dzedzeme le abe aŋuti ɖiɖi ene

nyɔnu sia le eƒe aƒeme eziɔ ɖe kplɔaɖe ŋu eye wòle kplu la'si gatsi hã nɔ esime ke eƒe kaƒomɔ hã le eƒe axadzi

Meaɖo va atsaƒuto, nyɔŋu eve bɔbɔnɔ sɔ dzi eyɛ amesi le sɔ la kplɔm lae nye ŋutsu, édo awu ɣi ɖe dzímè eyɛ nyɔnu ɖeka hã le sɔ la ƒe megbe si le zɔzɔm

Ame siawo le dekɔnu nu wɔm ke wosa avɔ le akɔta eye wo katã wodo dzonu eye wotsɔ nutsɔ aɖewo ɖe ta. Nutsɔ aɖewo le gagbɛvi aɖewo me.

Amewo le etsi kum. Nyɔnu aɖe si ke ta avɔ ɖe akɔta hã le wo dome. Elé nugovi aɖe ɖe asi hekɔ le tsi la kum. Etsiŋu aɖe hã le womegbe